Qonnaa jechuun hundee dhala namaaf kan barbaachisuu dha. Yookiin immoo qonna jechuun waan tokko qotanii facaasuu jechuu dha. Qonna jechuun hundee biyya tokkoo keessaa tokko kan ta'ee dha. Qonna jechuun dhala namaaf kan barbaachisuu dha.

Gaazexaawwan jechuun wanta tokko waanta barreeffamee kallattiidhaatiin gara miidiyaa gara garaa yookaan gabaasni wanta haaraa ta'e tokkoo gabaafamee wanta haaraa tokko kan ibsudha. Kitaabotaa fi Matseetiiwwan jechuun immoo kitaabota gurguddoo namoota sammuu qabaniin kan barreeffame.

Muuziqaa jechuun immoo saba tokko keessa isaatti muuziqaan barbaachisaadha. Bifa walaleessuutiin, bifa sagaleetiin kan namoonni qindeessanii ittiin taphatan jechuudha.

Hawwaasa jechuun naannoo tokko keessa kan jiraatu baay'atee jechuudha. Maatiiwwan jechuun immoo kan wajjin dhalatanii kan mana tokko keessa jiraatan waliif maatii jedhamu.

Geejjiba jechuun bakka tokkorraa bakka tokkotti kan deeman yookaan bakka jijjiirraadhaan bakka tokkorraa geejjibuun turizimii jechuun immoo bakka tokkotti kan daawwatamu namoota hedduun kan daawwatamu wanta tokko jechuudha.

Konkoolaataa jechuun kan ittiin karaa dheeraa ittiin deeman, kan yeroo murta'aa keessatti bakka yaadaniin nama ga'udha. Geejjiba jechuun ammoo kan konkoolaataa sanaan ittin bakkaa bakkatti ittiin socha'anii jechuudha. Gabaabumatti, konkolaatan jirenya dhala namaa keessatti yeroo gabaabaa keessatti bakka yaadan ga'anidha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun waanta tokko yookaan immoo beekamtii kan ta'edha. Karbaachisan jechuudha. Gurgurtaa kintaaboo hojjechuun immoo waanta iddoo tokkoo bakka inni baayyinaan xixiqqeessanii keessattuu bifa gurgurtaan bitamudha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota waa beekanii fi sammuun isaanii hubatoo ta'e, akkasumas namoota kaan kan barsiisanidha. Akka fakkeenyaatti bulchitoota biyyaa maqaa dhahuu dandeenya.

Gabaa jechuun bakka waanti hedduun itti gurguramudha. Bakka namoonni baay'naanis haa ta'u dhuunfaan bitanidha. Daldala jechuun immoo waanta gabaa keessa jiru sana fuudhanii bakkaa bakkatti geessanii kan gurguran jechuudha.

Faaya jechuun mi'a miidhaginaa kan dhalli namaa ittiin bareeduudhaaf godhatu jechuudha. Fakkeenyaaf kan harkatti, mormatti, gurratti godhatamu kaasuu dandeenya.

Seera kabachiisa jechuun namni tokko yoo seera kabachiisa ta'e , seera kabachiisaa jedhama. Kan biraa yoo seera san dabsuuf akka biraatti fudhata yoo ta'e tokkommoo seera sana ni kabachiisa ta'e seera sana eegsisa yookasimmoo seera sana kabachiisa jechaadha.

Siyaasa jechuun olola biyya tokkorratti yookaasimmoo wanta tokkorratti kan afarfamudha. Fakkeenyaatiif kan fayidaas hin qabaatan jechuun miidhaas hin qabaatan jechuu tokko miti jechuudha siyaasni.

Beeksisa jechuun ammoo kan namoonni biroo hin dhageenye yookaan wanta haaraa ta'e tokko bifa barreeffamaa yookiin sagaleessuutiin kan barreeffamanii namoota biroof beeksifaman ta'anii kan namoonni hedduun dubbifatanii maal akka ta'e irraa baranidha.

Biqiloota jechuun naannoo tokko keessatti kan argaman, faayidaa dhala namaatif kan kennan akkasumas ijaarsaaf, nyaataf, qilleensa gaarii akka godhan kan faayidaa hedduu dhala namaaf oolchanidha.

Hojii jechuun waanta tokko kalaqanii hojjechuu yookiin waanta faayidaa namaa argamsiisu hojjetanii maallaqa itti argatan jechuudha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun kan hawaasni taatee bakka tokkotti ta'e bifa miidiyaadhaan kanneen akka feesbuukiifaarraatti maxxanfamee kan baafamee akka infoormeeshiniiwwan gara garaa gahuuf kan uummati itti fayyadamudha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun kan namoonni irraa dubbisan Gaazexaawwan jechuunis immoo kan kallattiin fudhannee bakka tokko irraa bakka biraatti odeeffannoo irraa argannuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun bakka nyaannii fi dhugaatiin itti gurguraman. Nyaataa fi dhugaatii jechuun lubbu qabeeyyii lafa irra jiraataniif kan barbaachisan yoo ta’u, fakkeenyaaf dhugaatii jechuun wanta dhuganii dheebuu bahan; nyaata jechuun immoo wanta nyaatanii beela bahanidha.

Ogummaa jechuun wanta kan namni tokko beekumsaa offiisaatiin hojjatudha. Akkasumas dhala namaaf kan barbaachisudha. Adaraa jechuun immoo haala uffataa, haala nyaataa fi kanneen biroos ibsa.

Faaya jechuun mi'a miidhaginaa kan namni keewwatee deemudha. Fakkeenyaaf kanneen faayawwan akka qaama namaatti ta'an, qubatti waan ta'u yookaan mormatti kan godhatanii fi kan gurraa, kan mormaa akkasumas kanneen biroodha. Faaya jechuun mi'a miidhaginaati.

Rifeensa jechuun lubbu qabeeyyii lafarra jiran irratti kan mul'atuu jechuudha. Fakkeenyaaf mataa keenya fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. boca mataa keenyaa kan eeguufi bareedinaaf kan nuuf ooludha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun waanta biyyaa tokko keessatti ijoo ta'e yookaas immoo namoonni kan itti gammadaan naaf ta'a jedhaani kan hojeetan.

Gidduu gala bashannanaa jechuun bakka namoonni heddummatanii bashannanan yeroo boqonnaa qaban akkasumas yeroo tokko tokko kan deemanii fi hiriyoota isaanii waliin deemanii itti bashannanii boqotanii galanidha jechuudha.

Amantaa jechuun waanta tokko amananii naaf ta'a yookiin naaf hin ta'u jedhanii kan itti amananii fudhatan jechuudha. Akkasumas, waanta na fayyisa jedhanii itti amanamudha.

Bineensota manaa jechuun, bineensota kan fayidaa dhala namaatiif kennan akkasumas kan nama gargaaranidha. Bineensonni kunis bakka lamatti qoodna isaanis kan dhala namaa fayyadanii fi kan dhala namaa miidhan bineensonni manaa kan manatti galan yoo ta'u, bineensonni bosonaa immoo kan alatti galanidh.

Meeshaalee manaa jechuun dhala namaatiif kan barbaachisan, jechuun kan mana keessatti kan itti fayyadaman kanneen nyaataaf oolan, kan biraas kanneen faayidaa birootiif kan oolani dha. Waajjiraalee jechuun immoo kan itti deemanii hojjetanii, fakkeenyaaf kan akka manneen mootummaa ti.

Faaya jechuun immoo waan miidhaginaa yookiin fayyadamu, nama dhuunfaa tokko ittiin bareeduuf kanneen biroo ittiin bareeduudhaaf godhatanidha.

Muuziqaa jechuun sirba. Kan sirbi ittiin sirbamu yookaas immoo namni tokko ni sirbe kan inni jedhamu muuziqaadhaan walaleessee sirbu, muuziqaadhaan taphatee kan inni sirbu yoo ta'e muuziqaa jenna.

Uumama jechuun ofuma keenyaa dhalannee kan argine jechuu dha. Naannoo jechuun immoo kan keessatti dhalannee guddannee jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun kan dhala namaaf barbachisaan kan irra raffaan, kan itti dhugaannifi kannen heddudha.

...jechuun kan namoonni walbukkeetti jiran tokkoo, lamaa fi sadii isaa ol ta'anii kan waliin dubbatan jechuu dha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun waantota bu'uura ta'e tokko yookaan immoo waanta dhaabbataata'e, gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo waantota tokko tokkoon gurguramu yookaas immoo bitamu, kan nama dhuunfaan bitamuu fi kan tokko tokkotti gurguramu baay'ina osoo hin qabaatiin jechuudha.

Qoricha aadaa jechuun kan naannoo tokko keessatti namoonni tokko tokko beekan kan faayidaatiif kan oolan fuugfamanii jechaadha. Yoo kanbiraan dhukkubsate kan biraammoo yoo beeka ta'e nama sana gaafatanii kan irraa fuudhanii kan biraa ittii wal'aananii qoricha aadaa jedhama

Miidiyaa hawaasaa jechuun kan namoonni kan hawaasni tokko ittiin quuqqaasaa ibsatu yookaan yoo miidhame yookasimmoo yoo gammade ittin akka namoonni biroo arganii itti gammadan yookaasimmoo akka itti gaddan kan itti ibsamudha.

Siyaasa jechuun oloola wanta tokko biyya keessatti wantaa gaariifi waanta gaarii hin taane yookaan kan badii ta'aniif hin taane waantoota biyyaa tokko keessatti barbachisoo ta'annifi hin taane.

Muuziqaa jechuun dhiichisa wanta tokko ykn bifa walalootiin ha ta'u, bifa Kan biraatiin dhiichisa taphachuudhaatiin sirbawwan garagaraa bifa muuziqaadhaan sagaleeffamee Kan namaaf ta'u yookas ammoo bareechanii Kan hawaasaaf dhiyaatudha.

Meeshaalee manaa jechuun kana mana keessatti itti fayyadamaniifi kanneen nama fayidaa namaaf kennanidha. Keessattuu kanneen mana keessatti itti fayyadaman kan manaa meeshaaleewwan gara garaa kannen nyaataaf oolaniifi kanneen biroo.

Manneen dhugaatii jechuun manneen dhugaatiin keessatti argaman manoota nyaataa gurguddaa kanaa dha. Mana nyaataa jechuun immoo mana nyaataa kan nyaanni keessatti argamuu dha.

Alaabaa jechuun kan biyya tokko ibsu biyyi tokko maal Akka isheen taatee halluuwwan garaagaraatiin kan ibsamudha. Asxaa jechuun immoo alaabaa sanarratti mul'atee kan ibsudha.

Kuduraalee fi Muduraaleen wantoota dhala namaaf barbaachisan keessaa warra tokkodha. Kunis naannoodhuma keenyatti kan guddifamanidha.

Faaya jechuun mi'a miidhaginaa kannaadaa saba tokkoo ibsu lanneen akka vurratti kan kaayatamu, kan gurraa, kan qubaa fi kanneen biroo. Warreen kun faaya miidhaginaa jedhamu.

Faaya jechuun miya miidhaginaa dhalli namaa ittiin bareedu akkasumas aadaa saba tokkoo keessatti faayi jira kan itti miidhaganii jechuudha; uffannaa haata'u gumeewwan garaa garaa akkaataa qaama namaarra bareedu.

Aasxaa jechuun mul'istuu wanta tokko fakkeenyaaf kan akka alaabaafaa irratti kan mul'atu, kan biyyi tokko maal akka isheen taate mul'isu jechuudha. Warreen akkas akkasi kunis alaabaa irratti kan mul'atudha.

Maashinoota jechuun wanta tokko kan oomishuu yookaas midhaaan gara garaa kanatu, kannen akka warshaalee gara garaa warri kun walitti qabamani maashinoota jedhamuu.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun ijoo biyya tokkoof Kan tahe bu'uuraalee misoomaa jedhama. Akkasumas biyya tokkoof fakkeenyaatif naannoo tokko keessatti Kan hojjetamu qonnaarraa haa tahu, misoomarraa haa tahu, daandiiwwan garaagaraa Haa tahu bu'uuraalee misoomaati.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota bareedinaaf oolan dhala namaatiif kan barbaachisan yookaas kan dhaqna ofiitti uffataniifi mana ofiitti bareechatan meeshaalee miidhaginaa warreen jedhaman kanneen dhala namaatiif murteessoo ta'an keesaa warreen tokkodha.

Joogiraafii jechuun waan lafarra jiru tokko kan qoratee kitaabaatiin barreessee kaa'uudha. Seenaa jechuunimmoo taatee dhalli namaa tokko hojjatee darbe dhaloota haaraan seenessee bifa kitaabaan kan ka'uudha.

Geejjiba jechuun waanta yeroo gabaabaa keessatti fuudhamee bakkatti geeffamu, kanneen akka konkolaataa fa'iin jechuudha. Turizimii jechuun immoo waanta daawwatamu tokko, daawwannaadha jechuudha gabaabumatti. Immigireeshinii jechuun immoo adeemsa namoonni biyya tokko irraa gara biyya biraatti ittiin deemanidha.

Dhugaatiiwwan jechuun kan sabni tokko ittiin fayyadamuu gosoota garagaraa kan of jalaa qabu dhugaatiiwwan jedhamuun beekama.

Beeksisa jechuun waanta haaraa ta'e tokko yookaas immoo namoota hedduu biraa hin geenyee bifa barreffamaatiin, bifa sagaleessuudhaan kan barreeffama waantoota tokko tokkoon dhiyaatanii namoota hin beekne ittin wal quunamsisan.

Daldalaa fi Gabaa jechuun daldala jechuun waanta bitamee gurguramu yookiis immoo bakka irraa bakkatti geessuu fi gurguramudha. Gabaa jechuun ammoo bakka waantonni fi meeshaaleen garaa garaa itti gurguguraman bakka dhaabbataa jechuudha.

Arkiteekcharii ijaarsa jechuun meshalee ijaarsaaf olaan kannen akka manaffaa itti ijaruudhaaf kan olaan, gamoowwan gara garaafi dandiiwwan gara garaa akkasumaas dandiwwanifi dildillawwan gara garaa ittin ijraan arkiteekcherii ijaarsa.

Kopheewwan dhala namaaf barbaachisoodha. Dhaqna keenya akka waanti biroo hin miineef kan keewwannu kophee yoo ta'u, innis qaama keenyaaf kan hedduu barbaachisudha.

Nyaata jechuun kan dhali namaas ta'ee lubbu qabenyiinnlafa irra jiraatu kaam iyyuu nyaatte jiraachuu danda'udha. Nyaatti immoo kanbinni irra argamuu binensootawwaan gara garaafi kannen akka biqiloota irratti nyaata barbanee argachuu dandeenya.

Barumsa jechuun beekumsa. Barumsa jechuun waanta tokko beekuu miidiyaa fa'aa irraa akkasumas kitaaba garaagaraa irraa waanta hin beekne tokko kan baran yoo ta'e, barumsa jennaan.

Biqiloota jechuun dhala namaatif kan barbaachisan keessa isa tokkodha. Fakkeenyaaf naannoo tokko keessatti bineensonni boqotanii keessa kan jiraatan akksumas ijaarsa gara garaatiif akksumallee nyaataaf.

Hawaasaafi maatii jechuun bakka tokko yookaan naannoo tokko kan jiraatu bifa baay'inaatin jechuudha. Maatii jechuun ammoo kan mana tokko keessa waliin dhalatanii waliin jiraataniif waliin guddatan. Mana tokko keessa haadhaaf abbaa tokko kan jiraatanidha.

Muuziqaa jechuun kan namni dhuunfaan tokko ofiisaatiin muuziqeessee taphachiisee uummata biroo taphachiisu jechuu yoo ta'u beekumsa isaatiin jechuudha. Muuziqaan kan nama bohaarsu itti bohaarani.

Mana jireenyaa jechuun dhala namaatiif kan barbaachisan keessaa tokkodha. Mana jechuun immoo kan keessatti boqotanii fi iddoo dhaabbataa ta'e dhalli namaa keessa jiraatudha.

Dhugaatiiwwan jechuun lubbu qabeeyyi lafa irra jiruuf barbaachisoo kan ta'edha. Lubbu qabeeyyiin lafa irra jiru dhugaatii malee jiraachuu hindanda'u. Dhugaatii jechuun gosoota hedduutu jira. Kan akka bishaaniifi kanneen dhugaatiiwwan sammuu namaa irratti dhiibba fidan.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa ta'a. Kanneen dhallin namaa gurratti, mormatti, qubatti godhatan faaya jedhamanii waamamu.

Kuduraalee fi Muduraalee jechuun wantoota nyaataman yookaas immoo wantoota dhala namaatiif barbaachisoo ta'an keessaa warra tokko ta'anii kanneen naannoo tokko keessatti kunuunfamanii harka namootaatiin oomishamanidha.

Oomishaalee suppermaarkeetii jechuun bakka oomishaaleen baay'inaatiin heddummatanii itti oomishamanii gabaadhaaf dhiyaatan akkasumas immoo, bakka qaamni biraa dhaqee bakka sanaa fuudhee bakka biraatti geessee immoo itti gurguratee irraa maallaqa argatu dha.

Oduu jechuun wanta haaraa ta'e tokko bakka tokko kan hin geenye, bakka tokkotti taatee ta'e tokko, odeessuu yookaas immoo bakka hunda akka ga'u wal walitti himanii yoo odeessan oduuwwan jedhama.

Kitaabota matseetii jechuun kan bu'uura namaaf ta'anii fi kan fayidaa hedduu nuuf kennanidha. Gaazexaawwan jechuun immoo kan bu'uuraa ta'ee wanta haaraa ta'ee dhala namaaf ibsan kan bakka tokkotti mul'atudha.

Meeshaalee manaa jechuun kan mana keessatti itti fayyadaman, kan dhala namaatiif barbaachisan, kan irratti nyaatanii fi kanneen biroo. Kunis immoo meeshaaleen manaa kanneen akka sibiilawwan garaagaraarra kan hojjetaman jiruu annukkuuwwan garaagaraa irraa hojjetatamanis ni jiru.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka dhaabbataa namoonni hedduminaan itti bashannanii, itti boqotanii galan giddu gala yookaan bakka beekamaa tokko yoo ta'u, bakkeeŵwan namoonni hedduminaan dhaqanii taphatanii, irratti bashannanii sammuu ofii ittiin boqochiisanidha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota beekamoo fakkeenyaaf hoggantoota biyyaa fa'a jechuu dandeenya. Kanneen waan tokko yommuu dubbatan dandeettiin dhageettii isaanii namoota hedduu bira gahan.

Oomishaalee supermarketii jechuun bakka wanti tokko itti oomishamee gabaadhaaf dhiyaatu ta'ee bakka kuusawwanii fi bakka waan tokko ittii bitamu ta'ee gabaaf dhiyaatuu dha.

Gabaa fi daldala jechuun gabaa jechuun bakka waanti tokko, meeshaawwan garaa garaa itti gurguramu, bakka dhaabbataa ta'e jechaadha. Daldala yoo jennu immoo waanta jiru tokko bifa bakka irraa bakkatti fuudhanii harka namaatiin bakka tokkotti geeffamee kan daldalamu yookaas immoo kan gurguramu.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun kan sabni tokko yokaas immoo naannoon tokko yokaas namni tokko ittiin bareedee yokaas mana keessatti qabuufi bakkeerratti ittiin fayyadamu mi'a miidhaginaa jedhamee kan waamamu yokaas immoo bifaa kan biraadhaan kan sabni tokko ittiin yaamamu.

Meeshaalee manaa jechuun kan dhala namaatiif barbaachisan keessaa isa tokkodha. Isaaniis mana keessatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Kanneen irratti nyaatan ni jira, kan irra rafan nijira. Kan mana keessatti faayidaa guddaa dhala namaatiif kennan jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoolee dhugaatii garagaraa itti gurguramanidha. Manneen nyaata jechuun immoo bakka nyaanni itti qophaa'uu fi itti gurguramudha.

Hojii jechuun matumti isaayyuu hojiidha. Hojii jechuun waan tokko kalaqanii yookaas waanta tokko kan mootummaa tokko hojii dhuunfaa haa ta'u yoo kalaqatanii hojjetan hojii jechuudha gabaabumatti. Dhala namaatiif yookaan maallaqa waantota gara garaa irraa argataniif.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee baay'ina qaban, akkasumas gosoota gara garaa kanneen maqaan isaanii dhahamee fixuun hin danda'amne jechuu dha. Meeshaalee kan baay'ina agarsiisan akkasumas bakka tokko kan jiran jechuu dha.

Oomishaalee supermarketii jechuun dhiyeessiwwan wantoota tokkoo meeshaalee ta'uu danda'uu, bakka tokkotti kan gurguramu kan namoonni dhuunfaan haa ta'uu gareedhaan deemanii irraa bitaniidha.

Meeshaalee manaa jechuun kan dhalli namaa kan isaaf ta'utti bitatee mana keessa godhatee mana keessaa qabu yookaas ammoo kan irra taa'u, kan irratti nyaatuufi kan inni irra rafufaa fakkeenya fudhachuun nidanda'ama. Meeshaalee manaa maqaa dhoofnee fixuu hindandeenyu.

Dhugaatii jechuun kan dhalli namaa dhugee ittiin dheebuu bahudha. Bishaan haa ta'u wanta biraa haa ta'u dhugaatiin gosa hedduutu jira. Dhugaatiiwwan sammuu namaa irratti dhiibbaa fidanii fi warreen akkasii.

Arkitekcherii ijaarsaa jechuun meeshaalee ijaarsaatiif oolan kanneen akka mana ittiin ijaaranii fi kanneen biroo keessatti kan qooda hedduu namaaf gumaachan keessaa warreen tokko. Ijaarsaawwan mana garaagaraa fi daandiiwwan garaagaraa kan ittiin ijaaranii dha.

Amantaa jechuun waanta tokko itti amananii kan fudhatan yookaas naaf ta'a yookaas immoo naaf hin ta'u, kun akkas jedhanii kan fudhatan yoo ta'e, itti amananii jechaadha. Isa kana keessaatii yookaas hafuura haa ta'u karaa tokko tokko.

Mana jechuun mana kan keessa jiraannu. Mana jireenyaa jechuun immoo mana dhuunfaa ofiif keessa jiraannu yookaas immoo maatiiwwaniif kan barbaachisudha mana jireenyaa kan keessa bulmaataa fi dhala namaatiif bu'uura kan ta'e keessaa manni jireenyaa isa tokkodha.

Qonnaa jechuun wanta biyya tokkoof barbaachisaa ta'e yookiin immoo bu'uura ta'e kotamee midhaan kan facaafamu ta'ee biyya tokko keessatti gahee olaanaa kan qabuu fi nama dhuunfaa biraatti baay'ee barbaachisaa kan ta'edha.

Giddugala bashannanaa jechuun bakka namoonni qofa isaa ta'uun/ dhuunfaadhaan yookaas immoo gareedhaan itti ba'anii bashannanaan yookaas immoo bakka namatti tolu, bakka ijaatti bareedu fi kannen ittu bashannanaan da'immaa ta'u, namoota gurgudaa waantoota tokko tokkoo itti bashannanii.

Geejjiba jechuun waanta tokko bifa konkolaataatiin fe'anii bakkarraa bakkatti toora tokkotti kan deemudha. Turizimiin jechuun immoo waanta daawwatamu tokko, waanta ija namaatti bareedu ta'ee Kan daawwatamudha. Immigireeshinii jechuun immoo tartiiba ittiin namoonni biyya biraa biyya biraatti

Egaa gidduugalaa bashananaa jechuun; bakka namooni itti bashananan wanti haaraa ta'e Kan jiruufi wantoonni ija namatti babareedan Kan jiraatan yoo ta'u bakka dhaabbataa ta'eni namooni irraati taphaatani bashananani sammuu ofii itti boqochisani itti waa arganidha

Beeksisa jechuun waanta namni biroo tokko hin beekne bifa sagaleen yookiin barreeffamaan kan beeksisu yoo ta'e, beeksisa jennee waamuu dandeenya.

Faashinii jechuun haala uffannaa yookiin Saba tokkoo yookin naannoo tokkoo akkaataa aadaa isaaniitti kan uffatan kan mul'isuudha. Fakkeenyaaf kanneen biroo immoo bifa faashinii ta'een kan uffatamuu dha.

Siyaasa jechuun wanta miidhaa fi faayidaa qabu, biyya tokkorratti dhiibbaa kan geessisu, akkasumas illee olola sobaa fi wanta dhugaa ta'e tokkoon kan odeeffamu yoo ta’e karaa siyaasaatiin kaayyeffamee midhaa fi faayidaas kan qabudha.

Ogummaa jechuun beekumsa namni tokko qabu ogummaasaatiin waan tokko kalaqee kan hojjetudha. Aadaa jechuun immoo sabni tokko aadaa qaba. Aadaa jechuun haala nyaataa, haala uffataa fi kan biroodha.

Muuziqaa jechuun akka Saba tokkootti muuziqaan hedduu kan barbaachisuu dha. Taphiisaaf yookin immoo bifa walaloon yookiin immoo geerarsaatiin bareechee bifa muuziqaatiin saba tokkoof kan dhiyeessu yookiin immoo kan gurra namaatti tolu dhiyeessuu dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun wantoota naannoo keenyatti argamanii, oomishamanii gurgurtaadhaaf oolan, nyaata barbaachisoo ta'anii qaamni keenyaaf hedduu kan barbaachisanidha jechaadha. Kana jechuun biqilootawwan gara garaa irraatii kan argamanii qaama keenya ijaaruu keessatti gahee bareedaa qabu.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota ofii isaanii irra darbanii waan tokko beekanii fi nama Kan biraa kan barsiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka kitaabota biroo barressuun beekumsa isaanii namni akkka argatuuf jechuudha.

Arkiteekcharii ijaarsaa jechuun wantoota ijaarsaa dhala namaaf fayyadan fakkeenyaatiif waanta tokko bakka irraa bakkatti kan ittiin ceesisan jechuun akka ijaarsaatti jechuudha. Warreen akkas akkasii kun arkiteekcharii jedhamanii yoo waamaman, kanneen biroon ammoo...

Bineensota manaa jechuun kan dhala namaa fayyadan, nyaataaf akkasumas kan dhala namaa wajjin madaqanii jiraatanidha. Isaan bineensota manaa jedhamu. Bineensota alaa jechuun kan bosonatti galan fi kan daawwannaaf oolanidha.

Beeksisa jechuun wanta haaraa namni duraan hin argine baasanii kan beeskisan yookiin maxansan jechuudha.

Rifeensa jechuun kan dhala namaa irratti biqilu, kan bareedina mataa namaa guddisu, qaama namaa irratti kan argamuufi lubbu-qabeeyyiiwwan garagaraa irratti biqiluufi uumamumaan kan qabanii jechuudha.